Ombaanga yoStandard Bank ombaanga yi li ya Namibia. Ohayi kwashilipaleke omuntu a kale e na okambo ke kokupungula iimaliwa Ombaanga ndjino oto vulu oku yi adha pokuma ya tula po okatala kayo, opo wu ka ishangithe wu mone okambo koye komapungulilo giimaliwa.

Iimaliwa oyi li ya simana moshilongo kehe shaashi oyo hayi longithwa okulanda iipumbiwa yetu yomonkalamwenyo. Iimaliwa ohayi longithwa nee oku landa iikulya, iikutu, omagumbo, oohauto oshowo oku futa iipumbiwa ayihe mbyoka aantu ya pumbwa.